Binak mëndaraka bu xamante ni. Amna bu bu wex ak bu hanka ak defa.

Bii nak "moto" bu weex, ñaari "motto" mo fa neeka benna bi defa weex, bu nekka ci kanam am la ñuul ak benen bu nekka ci ganaw bu xoñxu, am na tax bu nekka seen ganaaw si tabagi, si kanam ñung ko binda "MOJJS."

Fi nak nëtti haley nyo fa nekka, nungi jànga ci palaas, naari haley nungi sol lu bulo ak benna bu yellow, book mung ci taabul bi.

Fii nak a funj dey defare ay artswok, amna góor bu fa neeka, sol askola, ak bagaas yi nga xamante ni def ko de jaay.

Di nak ay paket, paket bu amante amna kola bu bulu, binday weexñu faneekax, bindaynak a kansil eresalen je, ak bu yëlo, ak bu hong.

Finak xala bi jegeen moo feneeka xalé bi jëgen minaxa létu mees mees bi ñuur mees bi gura lool.

Fii nak ci biti amna jigéen ak goor ni fa taxaw ñu salibirit, benn jigéen muy joxe, mingi yore ay foto, foto bu xamante nit mu fa nekk.

Wa li nak arr book la book bi nga xamantenex amna ay binda ci kanamam binda yu weex yu xonxa ak ñya tu ak bena book mung fa ci biir book.

lii nak ar otola oto bu xamante amna ar lu tegu si kaw oto bi lu diis lool ñuñ koy muur ak muurabaam bo xamantane plastik la plastik bi nak ñuñ ko defee ass colour.

Finak amne bokel bu fa teb boger bi nak .Dafa teb fiici kaw karoynak yun goppentoraskola.

Fi nak tai la tali bu xamandani a góor mum fa otto. Ak a bitik bu nekka ci ganaw kundejaaye a yire. Otto bina ninko kantir kola bu nete ak bul góor bumu yere ree mobaan.

Fi nak ay jigéen moo fi nekka mugi tork ci si kaw togg bu nexa ci ganawam amm na teleh ak wal bu am lu nyul.

Fi nak mashino fatek mashin bi nak mungi am kola bu bulo ak binda yu ñuul yufa neeka ak ñyaari diffrent kola bu ret ak am bu green.

Linak tali lax tali baxamantel ñete xale ñu fax ak kawax ni ngatafi kanarxnakskuul la njëge ñu yepp yare baak.

Fee nak bena goor teda goor bi nak muge teda ci bore palanterr palanterr bi muge obe nak goor bi muge sol lu ñuul mum tamim ku ñuul la.

Li daal ab màndarga ga la, mandarga bu ham ñing fa bindé ñing fa bindé di progress newspaper, bu nèkka ci kaw nèkka kola bu xonxu ab bu nekka ci suuf bu wèèx.

Likaay benn mandaaga banamante afa menni pot anaka ce kana ak mandaaga benna amna falab bu bulul.

Fikay plaasi jayekaala plaas winak. Amna butelyi watak yenay amli njuul ñenay ani weef.

Fi nak ay estate la estate bo xamtexne neeg mofa neka ñu bari la am yoon si yoon bi amna nyu fa neka neeg bi si kaw nyun ko colar bu black ak neeg bi white.

Suukaay ñaari daala mofe tekg jaar daale na amnaon cola bu xamante dafaneka yelo ñuy tek darbaxamante colabu bulu mofane.

Fee nak aye nyari neet nufa neka bena bu goor bena be jegain jegain be nak amna lum neka de sooti ci ci pote bi góor be muge tahaw mugkoy hol.

Fi nak machine mofa nekka, machine bi ci ganaawam da am rëyda. Rëyda bi penturr bi bi black, machine bi bi green.

yinak a yoon mofi neeka yoon binak ñuñ koy defar am masñ bu nekka ci kawam nun koy defar yenay ñu ngi shotti yenay ngi taxaw di xool.

Lii kaay màndarga, mandarga boo xamantane, danyu binda, amna binda bu bulu, amna bu reet, mandargana ci kaw ñuñ kofa bind Afia muy financal service limited.

Fi nak amna jigeen bu taxaw bu xamante ni ñyati daala ñga ni daala yi nak bena bi ñu ko sol bu am cola bu white.

Pinak flag ño fa neeka, flag inag dañu bore, amna ñamantene dañu white, amna xamnte dañ yëlo, am yëlo ak bulu, amna benn nej bàamante may ca kaw, mu ngay aj benn flag.

Bi nak, nit ñu bari ñoo fi nekk, ak bennë otto, am na kenna ki mu ngi taxaw muy ubbi bunti otto bi, ñenayi sol lu xamante lu ñuul, weex lu xoñxu ak "yellow."

Li nak màndarga mofineek mandarga bu xamartene amna kola bu bulu màndar bi nak nung fa binda acses bank.

Fi nak a tali la tali bu amanteni benn onekoro bi ñiko kola bu nette ak bu bulu a gana otobinak am benn tabax bu amand ñaari tabax ñofaneeka benn tabax binak bitik ñovaneeka nit ñu tawa ci kanama.

Binak màndargala màndar ya bahamandi dafa melni nig nofaneeke ak bindaya amna lu ret lu abul ak lu green noo gamiamos jelaries.